Ubuntu bakarabiramwo, amadirisha, imiryango isize amabara y'ubururu, amatara, imiryango, amadirisha.

Imeza zitonze ku mirongo ishika ine, intebe zisa n'ubururu, ivyandiko biri ku mpome, ibendera, amatara.

agatebe karimusi y'ibiti vy'amababi asa n’urwatsi ivyatsi impome ibikaratasi birimusi y'igiti n'ibindi vyose

Amakaramu meza cane akicuzuye afise imirumyo isa n'ubururu ayandi na yo afise imirumyo itukura ayandi akagira imirumyo yirabura.

Imipira y'ubwoko butandukanye y'imikino itandukanye. Mw'iyo mipira harimwo imipira y'amaguru, imipira y'amaboko ibitse ahantu hatekanye hasize isima mbere hakaba hari n'ibindi bikoresho bijanye n'inkino.

Ikibanza giteye igomwe kirimwo utwatsi rutotahaye n'ibiti birebire utereje amaso kure urabona yuko hariyo imisozi iteye igomwe iriko n'amazu abantu babamwo.

Ubwihe rero bwa kija mbere bufise impome zisize ibara ryera bufise aho kwihagarika hubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere yaho hari aho ushobora kwikaraba mu minwe kugira ngo ntuhavure ufatwa n'ingwara.

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Umuntu asa n'umuzungu, ivyuma bihagaze. Imirongo isa nubururu n'iyera.

Ishure ririmwo imeza ikozwe mu biti isize neza akabara kanyerera cane hateretse imbere yayo intebe ziriko n'imido zikozwe nazonyene mu mbaho z'ibiti hasi naho hasize isima.

Uruvuma rujako abantu babiri ,amazi ari hasi, ivyatsi ,n'inzu zisize n'uruhome rwera amabati atukura eka n'ibindi.

Ikibaho abanyeshuri bakoresha iyo bariko bariga gisize ibara ryirabura. Gikozwe mu mbaho giteretse imbere y'inzu ya kijambere yubakishijwe amatafara aturiye akaba sifise n'amabati ateye igomwe.

Ibicu, indome ziri kuruhome rwera handitseko umuntu amabati, ibicu, ivyatsi, amabuye.

Ibitabo biri mu bubati atandukanye vy'amabara atandukanye ayirabura asa n ubururu asa n'umuhondo n'impeza intebe zitonze ku biri.

Gikoresho bakoresha mu kwigisha ,mu buryo bwakijambere bugezweho , gikunda gukoreshwa cane mu mashuri ya kaminuza ,aho bacomeka imashini nyabwonko ,bagaheza bakamurika kwico kibaho cera ,Abanyeshuri bakiga neza batekanye babona imbere atakibazo.

Ishure ririmwo ububiko bw'ibitabo bito bito na binini binini bisize amabara atandukanye harimwo iritukura irisa n'urwatsi rubisi iryirabura binini binini bitobo bito bitonze ku murongo.

Amabara atandukanye, ibendera ry'igihugu, ibiharuro:umunani, icenda, ubusa, kimwe, bibiri, bitatu, imipira yo gukina.

Amadirisha intebe akantu bakiniramwo umupira ivyuma biri hejuru n'ibindi biri hasi amatara amadirisha imiryango amabara yera nayatukura.

Amabuye ari hasi ivyatsi uruhome rwera ruriko ivyuma handitseko indome ibiti vy'amababi asa n'urwatsi inzu.

Imeza z'amabara atandukanye: ubururu, iyera, iyitukura, inyandiko ibiharuro biri imbere: kimwe, bibiri bitatu, bine, bitanu, bitandatu, indwi, umunani.

akabati, imeza, intebe, isakoshi, agacupa kanditse ko ivyandiko bitukura igitanda, ivyuma, isima, impome.

Ivyuma binini n'ibindi bitoya, ishuka, isima iciyeko imirongo miremire niyindi migufiya impome zera, imiryango, amatara.

Ubwiherero, ubw'abahungu, n'ubw'abakobwa; bwa kijambere; bwubakishijwe, amatafari aturiye, hamwe n'isima; imbere yabwo, hari imyango, isize ibara ryera, kandi nayo nyene, ikozwe mu vyuma.

Ishure ririmwo imeza n'intebe bikozwe mu biti. Imeza iteretseko igishusho c'umubumbe w'isi hasi hasize agasima, inyuma ku ruhome hariko ikibaho candikishijweko n'ingwa yera.

Amashure imiryango vyuma amatafari atukura isima amabuye ibicu n'ibindi.

ibitabo vyinshi biri ni ukumba utandukanye vy'amabara yera yirabura nurwatsi kandi ubundi bwoko karamu yimpapuro.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gikozwe mu buryo bwa kijambere hasi hasize hasa neza hari hacafyemwo n'amabara y'imirongo yera ku ruhande hari impome zisize amabara ateye igomwe amabara asa n'ubururu.

Ishure ririmwo intebe za kijambere zisizibara ryirabura zifise amaguru yo guhagarara ko akozwe mu vyuma zifise n'imeza batereka ko ibikoresho vy'ishure.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti n'imeza zisharije zisize akabara gashaka kwirabura, rikaba rifise amadirisha yera akozwe mu buryo bwa kijyambere mu vyuma, rikaba risharije cane.

Igitabo kijanye nivy'ubuhinga c'umunyeshure, gifise ishusho irimwo amabara atandukanye. Harimwo ibara ry'umuhondo, ibara ry'urwazi rubisi, ibara risa n'ubururu.

Amatara, imirongo y'intebe ziri musi, imeza, isima, ivyandiko biri ku ruhome, imiryango, amadirisha.

Ivyuma biri hejuru bifashe amabati uruhome miryango amadirisha ibyandiko biri kurubaho intebe zitonze ku mirongo ishika itatu imeza iri imbere.

Abakinyi bambaye amabara yera nayasa n'ubwatsi rubisi, bariko bakina umukino w'amaboko, imbere yabo hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye, isize n'amabara yera.

Umwambaro wo kwikingira, akenshi dukunda kuwubona ukoreshwa n'abaganga, nko mugihe hateye ibiza, canke nkiyo ar’abantu bagiye mu vyumba vy'ubushakashatsi.

Ikibanza c'ubwiherero cubatse neza mu buryo bwa kijambere bugezweho ,harimwo amabomba bakoresha mu gusunikisha ivyo bahejeje kwituma.

Isima, ibitabu Binini binini n'ibindi bitoya, ububiko, amabara yera, ayatukura, ayirabura.

Icumba kirimwo akabati, gasize ibara ryera, uruhome, rumanitseko impapuro, n'idarapo ry'igihugu ca afurika y'epfo, hamwe n'utundi dupapuro, ducafyeko ibikoko.

Abantu bambaye ibirato vyera, impuzu zitukura, vyirabura, ibiti, impome isima.

Ikibanza co gukiniramwo umupira w'amaboko harimwo abantu bambaye impuzu ziteye igomwe abera n'abirabura hasi hasize isima.

Imashini nyabwonko zifise ibiyo biriko ibara ryirabura n'iry'ubururu, ziteretse ku meza zose zirera.

Ikibanza abanyeshure bicaramwo iyo bakeneye kwivuna umusase, biraboneka yuko giteguwe neza harimwe imeza zishasheko ibitambara n'intebe zisize ibara ryirabura, ico kibanza gisakajwe n'amabati ya kijambere.

Amadirisha y'amasomero ariko ubuyungiro bw'ivyuma uravye hanze urabona yuko hariyo utwatsi dutotahaye biboneka yuko arutwo bateye kugira ngo bahasharize hariyo n'ibiti birebire cane bitotahaye.

Ishure ririmwo intebe n'imeza zikoze mu buryo bwa kija mbere zisize amabara y'umuhondo n'ayirabura, mu mpome z'iryo shure hamanitseko udupapuro.

Imezaa , Intebee, Ibitabo binini binini n'Ibindi bitoya , Amatara, Uruhome rusize Irangi ryera,

Ikibanza babikamwo ibitabo vyo mw'ishure, biri mu bubati bwubakishijwe ibiti, hasi hasize agasima hejuru hari agatara.

Isomero ririmwo intebe, za kijambere, n'imeza za kijambere; zisize utubara twera, rifise n'amadirisha y'ibiyo, aho umuco uca, kugira ngo umurike indani mw'isomero, abanyeshure babashe kubona neza.

Ishure ririmwo utumeza twiza dusize ibara ry'urwatsi, ibara ritukura, ibara ry'ubururu ku mpome ryazo zera ariko ibipapuro bicafyeko ibiharuro kimwe, bibiri, bitatu.

Isomero ririmwo intebe n'imeza za kijambere risize akabara gateye igomwe rifise n'ibibaho vyirabura bakoresha iyo bariko barigisha.

Isomero rya kijambere ryubatse neza, impome ryazo zisize ibara ryera n'amadirisha asize ibara risa nkiryo. Ririmwo intebe z'ibiti.

Ikibanza babikamwo ibikoresho vyo mw'ishure nki bitabo binini binini n'abitobito vyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe baba bakeneye gusoma ibintu bigiye bitandukanye.

Imashine mudasobwa, iteye imbere, bakoresha mu kwandika ibitabo vyo kwigiramwo mu mashure, kugirango ubumenyi butere imbere.

Ibibanza vy'umwidagaduro vy'abana bato bakiniramwo, vyubatse neza, bisize amabara abereye ijisho, ayatukura, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi, n'ayasa n'ubururu, n'ibivuma bisize amabara nkayo nyene.

Ishure rya kijambere ryubatswe neza rifise impome zisize ibara ry'umuhondo n'iryera, imbere yaho harakayira abantu bacamwo gasakaje amabati ya kijambere.

Imashine nyabwonko, ziteretse ku meza ishasheko agatambara, gafise amabara atandukanye; imbere y'iyo meza, hari intebe, abanyeshure bicarako, mu gihe bariko barazikoresha.

Umwambaro wo gukinamwo, kugiriramwo imyimenyerezo, canke kwinonora imitsi, wanditseko ibiharuro bine mw'ibara ryera, usize amabara agiye atandukanye y'irabura, ayera, nay'ubururu.

Ikibanza cagutse kirimwo intebe nyinshi cane, hamwe na ma meza menshi, izo ntebe zisize ibara ry'urwatsi, ama meza nayo akaba ateretseko ibintu bisa n'ubururu.

Imbere y'amashure hari ikibanza co gukiniramwo umupira kugirango abanyeshure bikunde biyorohereze mu mutwe baruhuke bongere banatwengatwenge babashe kugira amagara meza kugirango baze bashobore kwiga vyoroshe.

Imashine bifashisha mu gukora ibiharuro bayiharuza kugira ngo bikunde bashobore kunyarutsa banabikore neza batihenze, ikibazo baze bagitore amanota menshi gose.

Imeza iriko ibitabo, amakaye n'impapuro zera. Harimwo binini binini n'abito bito biri mu cumba gifise impome zisize neza.

Ibitabu binini binini, na bito bito, biri kumwe n'amakaye, ku meza y'igiti, indani mu cumba; kuri iyo meza kandi, hariko n'impapuro, bigaragara y'uko ryoba ari nk'ikaye ricuritse.

Impuzu z'ubwirinzi bazikoresha mu gihe bari nko mu bushakashatsi canke ari nk'ikiza cateye, zifis'utugozi two kuboha kugirango ntizifunguke.

Ikibanza c'ubushakashatsi harimwo za rugagamisha bifashisha mu kuraba utuntu tuba ari duto duto cane, harimwo n'akabati karimwo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha, hamwe n'intebe zisize ibara ryirabura.

Ikibanza baruhukiramwo iyo ushaka gusinzira n'iho cawikubitiza ukaryama hari mwo ibitanda vy'ivyuma n'amashuka meza cane ayera nayasa n'ubururu .Hejuru uravyasizibaragera be no ku mpome.

Ibikoresho bidasanzwe kandi biteye igomwe biboneka yuko ari bimwe mu vy'ubuhinga bwanone, abanyeshuri biga ivy'ubuhinga ubushakashatsi n'ibindi babikoresha iyo bariko biga canke mu buzima bwa misi yose.

Imeza iriko udukaramu hamwe n'amakaramu igiti amakaye yanditsemwo umwandiko udasomeka neza.

Imiringoti, imiryango, akazu ka surwumwe, amabati, igipacupacu.

Abantu benshi bambaye impunzi zitandukanye .Harimwo abari mu kibuga nibaze yuko bari ku bakiya umupira w'amaboko ikibuga biti.

Imirongo yera isize amabara atukura .Inzu ibicu ikibuga cy'umupira amazu asize rirangi ryera n'irisa nurwatsi.

Amasomero yubatswe neza n'amatafari aturiye afise utubara twera no tw'ubururu hamwe n'inkingi z'ivyuma zifise amabara asa n'ubururu imbere yaryo hateye ibigazi.

Ubwiherero busa nabi, budasukuye, bwubakishijwe amatafari n'umwango w'icuma gisize irangi risa n'ubururu, impome z'ubwo bwiherero zisize irangi ryera, hasi haracafuye cane.

Ubwiherero bw'abapfasoni bwa kijambere busize amabara yera bwubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima ikirere gisa neza kirimwo ibicu vyera n'ivyubururu.

Intebe, urubaho, amadirisha, urume rwera, amabati, ikaye iri hasi, amaprafo, amagriyaje n'isima.

Igice co hejuru c'isomero kigizwe n'impome zisize ibara ryera, zifise n'ivyuma bizisharije kugirango ribe ishure ry'akarorero.

Ikibanza abanyeshure biga mu mashure y'intango baruhukiramo gisigura iyo baja kuryama hariyo n'udusaho twabo babikamo impuzu kandi kirashajije gicubakishijwe ivyuma.

Ibitabo vyiza bito bito bifise amabara atandukanye ayubururu ayumuhonda ayatukura n'ayurwatsi.

Ivyuma binin'ibini ni n'ibindi bitoya iibitabo bihagaze vyishi n'ibindi ikikamye isima amabati uruhome rwera.

Abanyeshure bariko binonora imitsi batamba, batwenga, bongera banezerwa mu kibanza giteye igomwe kirimwo utwatsi dutotahaye.

Indani mu nzu y'uburiro hariyo intebe abantu bicarako iyo bariko bafungura zisa n'ibara ryera zifise n'amameza yirabura hasi hasize isima harashajije.

Mu rugo, aho abana bakinira hubatse neza, hateye ibiti, hari utubarabara dusize amabara atukura, utundi twubakishijwe isima, iruhande hari ivyuma bisize amabara y'urwatsi, ay'ubururu nay'umuhondo.

Amasomero yugajwe imyango y'ibiti yubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hariko haka amatara, hasi naho hasiribishijwe isima.

Amakarata y'ibihugu n'amabendera yavyo agiye atandukanye, harimwo n'udukinisho tw'abana, hacafyeko imbwa n'abantu.

Akazu k'imbaho gafise n'amadirisha menshi, gakikujwe n'ibiti vy'amababi mato mato hamwe n'utwatsi dutotahaye.

uburiro buri mw'ntebe bicarako bariko barafungura n'imeza zisize ibara ryirabura n'ububati burimwo ibifungurwa vyinshi kandi biboneka yuko ivyo bifungurwa biryoshe cane.

Agacupa, kanditseko ibiharuro ,ubusa ,bitanu ,bibiri ,imirongo miremire, n'iyindi migufiya ,umuriro, utwuma dushinze.

Imbere mw'ishure, hariyo, intebe n'imeza, za kijambere, zimwe zikozwe, mu mbaho, zimeze neza cane; hamwe n'abanyeshure, bambaye, umwambaro wera, w'abaganga.

Amatafari ,impome ,mirongo yera ,intebe ndende izindi ngufi ,amadirisha ,ivyuma ,amabombo ,iroko sima.

Umuntu yambaye amarori afise ubwanwa ariko arapima ibintu vy'amazi utuntu tw'imirongo itukura amadirisha, impome zera, isima.

Amatara ,Ibitanda ,Ivyuma birebire ,Isima ,Intebe ngufu, n'izindi ndende , Impome ,zera ,n'ibindi biri hasi.

Ishure rya kijambere hariyo ibikoresho vy'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye rifise ikibaho gisa nibara ryera hakagaragara n'intebe zikozwe mu biti abanyeshure bicara ko iyo bariko bariga.

Abanyeshure bari mu ishure hari mu'ibikoresho bimwe muri vyo nimiti bakoresha mu kuvanga iyo bariko bariga bambaye imyambaro yera nk'abaganga ayo mashuri akaba afise ibiyo biri ku madirisha.

Ikibanza c'ubushakashatsi uravye urabona yuko kirangwa n'abanyeshuri bambaye umwambaro w'abaganga bafise mu ntoke impapuro.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ishure. Umwe yambaye impuzu y'ikiganga yera, n'abandi bambaye impuzu zisanzwe. Inyuma y'abo hariho ishure yubakishijwe amatafari aturiye.

Ikibanza bakoresha mu guhinguriramwo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimwo imashini bifashisha muri ubwo buhinguzi baba bariko bakora.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'isomero ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imyango isize ibara ryirabura umwe muribo yambaye impuzu yera.

Ishure ryubatswe neza kandi rigeretse hasi hasize agasima gatukura imbere y'iryo sima hari ibiyo biri ku madirisha kugirango bikinge imvura ntize irinjira indani.

Umwigeme, yambaye impuzu z'ikiganga, zera, munsi hariyo agapira kirabura; ariko yandika akoresheje ikaramu, ku mpapuro zera; imbere yiwe, hari rugagamisha, hamwe n'imashine nyabwonko.

Abanyeshure biga ivy'ubuhinga, bari mu kibanza c'ubushakashatsi c'ubatswe neza, gifise amadirisha y'ibiyo, bari iruhande y'imeza ziriko imiti bakoresha.

Ishure ririmwo udutebe dutoduto tw'ibiti, uko biboneka n'iryubushakashatsi, kuko hariho amameza yubatswe muburyo bwa kijambere hamwe n'amabomba yukwikaraba.

Uruhome rw'ishure rwubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima hasi hasize agasima gasize ibara ryirabura hari n'ikibaho kirimwo ibiyo bakoresha mu kumanikako amazina y'abanyeshure canke amatangazo.

Agasaho k'umunyeshure karimwo udukoresho twiwe karimwo amakaye be n'udutabu akoresha gateretse ku meza iruhande hariho n'agatebe gakozwe mu biti.

Ibitabo, vyishi ,vy'amabara atandukanye, biri, mu kabati, kamwe k'uburongo, bubiri ,butatu, bune ,butanu ,butandatu, eka n'ubundi bwishi

Ibitabo, Binini binini ,vyanditse ko ibiharuro ,matafari, ibibaho ,ibiharuro ,kimwe ,bibiri, ubusa, tanu.

Ibitabu canke amakaye asize amabaro atandukanye ay' umuhondo, ay urwatsi, ay'atukura, ayasa n'urwatsi rubenje, ayasa n'urwatsi rubisi sha birateye igomwe kweri.

Ububiko bw'ibitabo bukozwe mu biti buri mw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Indani muri ubwo bubiko hariyo ibitabo binini binini na bito bito bifise amabara agiye atandukanye, ay'ubururu, ayatukura n'ayera.

Ibitabo birimwo ivyigwa bigiye bitandukanye, murivyo harimwo ibisize ibara ry'ubururu, iritukura niry'umuhondo, bito bito na binini binini.

Ikibanza c'ububiko kirimwo ibipukuru bashiramwo ibitabo ,munsi yavyo harimwo ibitabo biri mu bubati hasi hari intebe.

Amakaye meza cane afise ibara ry'ugwatsi ry'umuhondo ry'ubururu ateretse ku meza yera ayo makaye uyakoresheje wo kwiga neza uburyo bushemeye.

Ibitabo biri mu kabati vyinshi bito bito na binini binini ibipukuru, amadirisha, impome zubatswe n'amatafari aturiye.

Ikibanza co kubikamwo ibikoresho vy'ishure nk'amakaye, amakaramu, ibitabo n'ibindi, kugira ngo ntivyononekare kuko bazobikoresha igihe kirekire n'abatonya babo mbere bazobikenera.

Agapukuru, karimwo ingwa zera, nyinshi cane, ndende; kakaba, gasize ibara ry'ubururu, gateretse mu kibanza, cera derere; gasa neza, karashajije.

Ikibuga, abanyeshure bakiniramwo; ico kibanza, kigizwe n'udukoresho, tw'ibivuma, abo banyeshure, bicarako, bariko bararya umunyenga, ku ruhande naho, hateye ibiti birebire, birebire cane, bitotahaye.

Mu kibanza c'ububiko bw'ibikoresho vy'ishure biragaragara yuko harimwo amakaramu y'ibiti, amakaramu asa n'urwatsi rubis, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo hariho kandi n'ibipukuro babikamo ivyo bikoresho.

Igicapo kiriko ndome nyishi z'amabara atandukanye, ibiharuro n'ibikoko vy'ubwoko bwinshi nk'imbwa ,akayabu ,inyoni .

Urupapuro rucafyeko imbwa, ubuyabu, imbeba? ingurube, ubukwavu, ubupanya, inkoko, ingeregere, uwabicafye yabicafye neza yabicapishije ikaramu y'igiti.

Urupapuro ruriko ikaramu y'igiti agasongozo n'agafutamurongo bayikoresha mu kwandika ivyigwa baba bize mw'ishuri.

Ikibanza c'umwidagaduro giteyemwo utwatsi dutotahaye, n'ibiti birebire, harimwo n'ibikoresho, bakoresha mu kwinezereza.

ikibanza c'ukwidagaduriramwo n'ukwinerezamwo giteyemwo utwatsi dutotahaye n'ibiti birebire bifise amababi matomato hubatswemwo n'utuzu dusize amabara y'umuhondo n'ayurwatsi.

Abanyeshuri bambaye umwambaro, amashure, impome zandiseko ivyandiko, ngo ishuri ryo kwimenyereza, ibiti, eka n'ibindi...

Ishure, ririmwo intebe, abanyeshure bigiramwo; intebe, zikozwe mu biti, vy'imbaho; inyuma, hari urubaho, rusize ibara ryirabura; ryubakishijwe amatafari, aturiye, hamwe n'isima; isakajwe n'amabati, ya kijambere.

Mu kibuga abanyeshure baruhukiramwo, hari ibivu n'amabuye. Hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi rifise amabara atukura, ayera, n'ayasa n'urwatsi rubisi. Hateye ibiti bitotahaye binini kandi birebiye.

Imeza y'igiti, iteretseko amakaramu y'ibiti, hamwe n'udusongozo twayo, biri kumwe n'udufuta murongo, abanyeshuri babikoresha iyo bariko baracapa.

Urubaho rwanditseko ibiharuro ari ho kimwe bitatu indome bita be indome bita esi bibiharuro bibiri erupapuro ruri ku rubaho amadirisha ibiyo impome amatafari.

Ishure, ryarimwo ikibaho, gisize ibara risa n'urwatsi rubisi, handitseko ingwa yera; hasi naho, hari hateretse, intebe yirabura, n'akameza, gakozwe neza, mu buryo bugezweho, gasize ibara ryera, ku bubiko, hari hateretseko, amakaye n'ibitabo.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhande hari abanyeshure bo mu mashure y'intango hashinze kandi n'amabendera afise amabara y'urwatsi n'ayatukura hamwe na yera rikikujwe n'imisozi miremire.

Imeza ikozwe mu biti iriko udusongozo udufuta murongo hamwe n'ikaramu ryo mu giti, bigaragara yuko ari umunyeshuri yari yabishizeho kugirango azoheze aza arabikoresha mu vyukwiga.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari aturiye mu buryo bwa none rigeretse inshuro imwe rifise inkingi zyera hamwe n'ivyuma bikikuje bigenda bifatanya izo nkingi mu gukinga kugira ngo abanyeshure iyo bari hejuru ntibazohave bakorokera hasi.

Umwambaro uteye igomwe kandi ubereye ijisho, ugizwe n'umupira ufise amabara yirabura n'ayasa n'ubururu hamwe n'ayera; uteretse ku meza y'igiti.

Bakishijwe amatafari aturiye ikikujwe n'ibiti vy'ibigazi bitotahaye imbere yaryo hateye utwatsi dutotahaye rifise inkingi z'ivyuma zisize ibara ry'uburundi.

Igicapo gicafyeko ibicapo bitandukanye bavuga yuko ari ibikoresho vyo mu gikoni harimwo amabido, ibiyiko, amateremusi, imikubuzo n'ibindi bigeye bitandukanye.

Isaha iriko ibiharuro kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, indwi, umunani, icenda, cumi na kimwe na bibiri n'urushinge rwerekana amasaha ahageze.

Ibikoresho vyo kwigisha ibiharuro hariho igikoresho kimwe kiriko ibiharuro kimwe bibiri bitatu bine tanu tandatu indwi nani jenda cumi na rimwe a kabiri.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise n'imyango y'ivyuma isizwe ibara ryurwatsi rubisi inyuma yaryo hakikujwe n'ibiti birebire bifise utubabi duto duto bigaragara yuko yoba ari nk'imikaratuzi.

Ivyatsi impome uruhome rwera rw'imirongo yirabura niyindi yera ibihariro vyanditse ko kimwe, ubusa, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, indwi, umunani icenda.

Ibiti vy'amababi asa n'urwatsi abantu bafise itudobo, ivyatsi, umusenyi, amashure, umuryango, amadirisha, ibiti

Amabati ibiti babiyera umusenyi imbaho magirisha imiryango ivyuma ama babiyera y'ibicu ibicuvyira n'ivyirabura.

Imeza, zibiti ,zishika kuri itanu ,akabati ,kari ibitabu impapuro ,ziri hejuru ,ku ntebe ivyuma ,impuzu ,ibiti.

Abanyeshure bicaye ku ntebe bambaye impuzu zitandukanye harimwo izisa n'ubururu izisa na kaki imiryango, amadirisha, impome ziriko amatafari.

Ishuri ryubakishijwe amatafari aturiye n'imyango y'ivyuma y'ubururu, imbere yaryo hateye ibitoke ku ruhande hagaragara ko hariho n'ayandi mazu, imbere yaryo kandi hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo kigizwe n'imisenyi.

Urubaho rw'amatangazo ari hariko impapuro zera n'izindi zitukura hasi na wo ari ateretse intebe ikozwe mu mbaho z'ibiti hejuru na wo ari hasakajwe n'amabati asa n'ubururu.

ikigazi ibiti vy'amatara intsinga zitwara umuyaga nkuba icapa kiriko ivyandiko abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu n'izirabura impome

Ishure mw'shure hateretseyo intebe z'ibiti hamwe n'ivyuma hari n'udusaho abanyeshure batwariramwo amakaye yabo hakaba hateretseho n'ibitabo n'amakaye n'utundi dusaho batwariramwo utundi twa ngombwa baba bakeneye gukoresha.

Ivyuma bifise amabara atandukanye harimwo ayatukura, ay’ubururu, ibiti bivyibushe n'ibindi bitoya inzu y'ivyatsi impome ziriko amabara yirabura, amatafari, umupira.

Ububiko bw'ibitabo bwa kijambere harimwo ibitabo n'amakaramu ateye igomwe mu makaramu harimwo amakaramu asa n'umuhondo aya tukura ayasa n'ubururu kandi biragaragara yuko abanyeshure boba baza kuraba ivyo bitabo baba baciye ubwenge.

Ibiti binini n'ibindi bitoya biriko amababi asa n'urwatsi, impome ikirokosima abanyeshuri bicaye bafise amasakoshi atandukanye.

Abanyeshuri bambaje mwambaro w'ishure ibigazi impome sera amadirisha imiryango amabati n'ivyuma bifashe inzu.

Urubaho ,impande yabo hari akantu bashirako imashini nyabwonko intebe imeza amadirisha imiryango indome.

Isomero abanyeshure bigiramwo, rikaba rigizwe n'intebe zikozwe mu biti, zikaba zifise amaguru y'ivyuma, amadirisha akozwe mu vyuma ,akaba arimwo n'ibiyo kugira ngo abanyeshure iyo bariko bariga bikunde babone ivyo bariko barasoma.

Ishure riri mw'imeza ikozwe mu biti. urabiye mu madirisha ariko ibiyo afise n'utwuma dusitse ibara ryirabura hanze yaryo hari irindi hakaba hakikujwe n'amashukwe asa n'ubwatsi rubisi hamwe nayandi asa n'umuhondo.

Ingazi bifashisha iyo bariko baraduga hejuru, iruhande hateye utwatsi dutotaye n'ibiti binini binini kandi bivyibushe bitotahaye. Imbere yaho hari akayira karimwo utubuyi.

Amashuri ya kijambere manini manini kandi maremare afise amabati ashagige imbere yayo hateye udushugwe mbere n'utwatsi dutotaye hariho n'ibiti vy'amatara bitwara umuyagankuba.

Amabuye ,ivyuma, isima ,mu furege Imiryango, madirisha ,mabati ,Ibiti, mababi, aAtukura ,madirisha.

Ububiko bw'ibitabo hari hateretse mw'intebe zikozwe mu biti n'imeze zikozwe mu biti hariyo n'imyumvuri itukura amatara yera hejuru hasakajwe amabati ya kijambere ku ruhande naho hari imashini nyabwoba.

Amazu ya kijambere yubakishijwe amatafari aturiye, asize n'amabara yera. Ateyemwo kandi iruhande n'ibiti birebire bifise amababi atotahaye, eka ntiworaba.

Ikibaho, gisize ibara ryirabura, gicafyeko umuntu, kugira ngo, bamwerekane, ibihimba vyiwe; navyo ni: umutwe, umushatsi, amaso, umunwa, izosi.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imyango y'ivyuma isize ibara ry'ubururu hamwe n'amadirisha asize amabara nkayari ku myango, imbere yaryo hari ikibuga kidasa neza gisa nabi ababanyeshuri boba bakiniramwo.

Ishure, ryubatswe neza, risize ibara ryera; hasi hasize, akabara kirabura, hamwe n'isima; imbere y'aho, hari igikoresho, c'ugukarabiramwo, haba, harimwo n'amazi, giteretse ku ntebe, ikozwe mu mbaho.

Ishure riri mu misozi iteye ko uduti tw'utujwari hamwe n'utwatsi dutotahaye iruhande kandi hari igiti c'ikigazi hejuru naho hari ikirere gisa neza kirimw'ibicu vyera n'ivy'ubururu.

Ishure, ryubatswe mu buhinga, bwa kijambere, risakajwe, n'amabati meza, ryubakishijwe, amatafari aturiye, hamwe n'isima; imbere yaryo, hari utwatsi, dutotahaye, hakabamwo, n'umufurege, aho amazi aca.

Ishuri ryubakishijwe amatafari aturiye rifise n'imyango y'ubururu y'ivyuma mbere yaryo hari inkengi z'ivyuma nazo nyene zisize ibara risa nkiryo ku myango imbere naho hateye ibiti bitotahaye hamwe n'utwatsi.

Imeza isa n'ubururu iteretseko agakaye ko kwandikako, amakaramu y'ubururu, ikaba ifise n'amabahasha ku ruhande. Iri mu cumba gifise impome zisize ibara ryera, harimwo n'intebe isize ibara ryirabura.

Ubwugamo bw'iteka bigaragara yuko ari ahantu hoba hari nk'ikibuga canke inkino kanaka abantu bahora bicara iyo bariko barinezereza baryohera ijisho ku ruhande hateye ibiti birebire bitotaye hasi kandi hasize n'isima.

Isaha nziza cane y'urushinge igezweho, ifise imigozi miremire n'udutoboro, ifise inshinge zitatu yerekana amasaha. Hari sayine n'iminota munani, z'umurango.

Abanyeshure, bariko barakina, umukino w'amabuye mu bivu; bafise utubuye, duto duto, hamwe n'utwamwa, mu ntoke, bari bambaye amajipo, hamwe n'imipira, isa n'urwatsi, abandi nabo, bambaye iyera.

Ivyuma, bitobito, n'ibindi binini, umuntu ahagaze ashize kuboka inyuma ibicu Amabati ,impome ,isima ,ivyuma ,n'imiryango.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti n'ivyuma bisize ibara ryirabura rifise amadirisha y'ivyuma asize ibara ryera inyuma hari ububiko bw'ibitabo akaba n'ikibaho gisize ibara ryirabura.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu buryo bwa kijambere zikaba zisize akabara kirabura zifise n'aho gutereka amakaye n'amakaramu zikaba zihagaze ku maguru y'ivyuma imbere nk'iryo shure harimwo n'udupapuro tumanitse ku mpome.

umunyeshuri ari ku vyuma yambaye ibirato, amatafari, impome, amatigura, ibiti binini binini n'ibindi bitoya, yambaye impuzu zera n'izindi zisa na kaki.

Amashure ateye igomwe yubakishijwe amatafari aturiye mbere yaryo hateye igiti camavoka ku ruhande na ho harunza amabuye ha ruhande y'ayo mabuye harutwatsi tudatotahaye cane.

Imeza isize amabara y'umuhondo ,ay'ubururu nay'urwatsi, ifise n'intebe zitatu na zonyene zisize amabara asa nkayasize kuriyo.

Amashure ya kijambere, yubatse neza, n'amatafari aturiye, ageretse incuro zibiri; mu kibanza c'ukuruhukiramwo, hateye ibiti, harimwo n'udukoresho, dusize amabara agiye atandukanye.

Ishure ry'intango ririmwo imeza z'umuzingi, zisize ibara ry'umuhondo, zikikujwe n'intebe zifise amabara atandukanye, ay'umuhondo, ay'ubururu n'ayurwatsi.

Ivyatsi bitotahaye cane imbere yavyo hubatse amashure yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati y'ubururu, akikujwe n'ibiti birebire.

Ibitabo vyinshi vyirabura n'ibitukura biri mukabati impome, impome ,intebe, imeza ibiti amadirisha n'ibindi.

Amashuri y'intango ari mukibanza gitey'igomwe giteyemwo utwatsi dutotahaye , yubakishije amatafari aturiye n'amabati ya kijambere akikujwe n'ibiti vy'akaroruhore.

Ikibanza co kwidagaduriramwo mu mashure y'intango, yubatswe neza afise amabati ariko ingese, imbere yayo mashure hari ibiti biteye igomwe, hamwe n'amabendera y'Igihugu.

Abanyeshure, inzu, amabara yera, amadirisha, irodipe, abanyeshure bambaye umwambaro, amabati.

Ishure rya kijambere ryubatswe n'amatafari aturiye ifise imyango isa n'ubururu imbere yaryo hateye amashurwe hamwe n'utwatsi dutotaye hari n'ibendera ry'igihugu.

Imodoka ir'imbere y'amazu yubatse neza afise ubwinjiriro, imbere yayo hari ikibanza cagutse ushobora guhagarikamwo mbere n'izindi.

Imeza yiriko impapuro n'ibitabo biriko amakaramu y'ibiti bakoresha mu gusiga amabara ku bicapo baba bakoze.

Ikibanza c'ubwiherero, cubatse neza, cubakishije isima, gifise n'uduhome dutanu, umuntu ahagararamwo, kugira ngo yinyegeze, ntibamubone ivyo ariko arakora.

Impuzu zanikiye ku mugozi muremure w'inzu yubakishijwe amatafari aturiye afise ivyuma bisize ibara ry'ubururu n'amabati ya kijambere.

Urubaho, Intebe, akabido, Isima, Irudipe, Imyango, Intebe

Mwishure akazuba karashe kuburyo kinjira n'indani .Hariyi intebe z'ibiti n'imeza bandikirako zibiti zifise amadirisha ya kijambere n'impome zisize ibara ryera.

Akagunira gacafyeko ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu mirima no mu kuvomera harimwo umupanga igipawa isuka n'ibindi...

Ivyuma ,ibiti, umusenyi, ibicu ,amabara yera ,ayirabura ,ibiti bihagaze ivyuma biri hejuru.

Amashure afise intebe, z'ibiti yubakishijwe amatafari aturiye, afise amadirisha y'ivyuma, asize ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bambaye iniforme zisa n'ubururu n'izindi zirabura ibicu impome ibiti vy'amatara igicapa canditse ko icayi.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango bari hanze mu kibuga bariko bakina, giteyemwo utwatsi imbere y'amashure yubatswe neza n'amatafari aturiye n'amabati ya kijambere.

Abanyeshure barimw'isure bariko bakora ikibazo bambaye n'umwambaro w'ishure bafise amakaramu mu minwe hari n'abafise amasaha bariko bakora ikibazo bandika ku mpapuro zera.

Imeza ikozwe mu mbaho isize ibara ry'umuhondo, iteretseko impapuro zera, imbere yayo hari intebe nayo nyene ikozwe mu mbaho, iri mu mashure ryubakishije n'amatafari aturiye.

Abanyeshure bato batambaye umwambaro w'ishure baratashe bariko baca Mwibarabara ry'ibivu ridasize ikaburimbi bafise n'udusaho twabo turimwa makaye ku mugongo.

Inzu isize isima, imbere yayo hateye ibiti n'utwatsi dutotahaye, hari n'amabomba bakoresha mu kunwa amazi no mu kwikaraba iminwe.

Urupapuro rumanitse ku ruhome rw'ishure, ryubakishijwe amatafari aturiye rucafyeko inzu nziza cyane ifise umwango w'amabara y'ubwatsi na y'ubururu hamwe n'amadirisha.

Abanyeshure, bo mw'ishure ry'intango, bari hanze, bigaragara ko, boba bavuye kw'ishure bari mw'ibarabara, ridasize ikaburimbi, ry'ibivu, hateyemwo n'ivyatsi.

ishure ririmwo intebe z'ibiti hamwe n'ikibaho gisize ibara ryirabura, indani muriryo harimwo n'abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure kandi biboneka yuko banezerewe.

Ikibanza gisa neza giteye mu utwatsi dutotahaye n'amashurwe harimwo nayo umuhondo mu kirere hasa neza hari gicu cera n'igisa n'ubururu.

Ubwiherero bwa kijambere bwubakishijwe n'amatafari aturiye n'amabati agezweho. Bufise imyango y'ubururu y'ibiti. Imbere y'aho k'uruhande rw'ibubamfu, hari amabomba bifashisha mu gukaraba iminwe.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo hari igiti c'ikigazi kinini, mu kibanza abanyeshuri bakiniramwo harimw 'amazi n'ivyatsi.

Inzu yubakishije amatafari aturiye n'imyango y'icuma amadirisha ariko ibiyo isakajwe n'amabati ameze neza ikikujwe n'ibiti birebire gose.

Urubaho rwirabura rufisi igitoboro munsi hejuru y'urubaho hari ibicapu biriko abantu, indome amaboko yanditse ku rubaho.

Ishure ririmwo intebe z'ibiti, risize isima itukura. Impome zaryo zifise ibara ryera, harimwo n'amatara.

Uruhome rwirabura rwanditseko indome jishika kuriza itanu handitseko amaboko imashine harwa y'uruhome hariko ibicapo bicafeko abantu kimwe gicafseko abantu bane ikindi batanu.

Urubaho rwirabura cane rwandikishijweko n'ingwa yera, ruri ku ruhome rusize ibara ry'umuhondo biboneka yuko ari nk'abanyeshuri boba bariko bigira indani mw'iryo shure barwanditseko.

Ibitabu biri mu bipukuru ivyo bitabo biboneka yuko bikiri bishasha byagenewe gukoreshwa n'abanyeshuri b'umashuri y'isumbuye kugira ngo bashobore kwiga neza borohewe.

intebe zitonze ku mirongo ine amatara ari ko araka amadirisha impome zitukura n'izera ibintu vyanditse isima

Ikibaho canditswe ko n'ingwa yera na cyo kikaba gisa n'ibara ryirabura kiriku ruhome kubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima.

Umunyeshuri ariko arandika k'urubaho, yambaye ibirato, ikabutura, n'umupira, uruhome rw'amatafari, amadirisha y'ivyuma, isima iri hasi.

Ishure ryubakishijwe amatafari atukura, imyango y'ubururu n'amadirisha y'ivyuma, n'amabati ya kijambere. Imbere har'ikibuga c'umupira w'amaguru, n'ibitoke k'uruhande rw'epfo.

Abanyeshure baratashe, bavuye ku masomero, bagiye kuruhuka mu mihana yabo, bari guca mw'ikaburimbi ricamwo imodokari, ku ruhande rw'ibubamfu hari utwatsi, ibiti n'ibitoke.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, ririmwo intebe z'imbaho n'ikibaho cirabura, rifise imyango.

Igiti giteye mu kibanza, harimwo utwatsi, munsi yaco hariyo intebe, abantu bicarako, iyo bariko bikinga akazuba, bongera bafata n'akayaga.

Urubaho rwanditseko ibintu, intebe ,amatara ,umusaraba uri hejuru y'urubaho, amadirisha.

Ishure ryakijambere n'ukuri, irimwo intebe ziteye igomwe, utumeza tugezweho, imbonesha kure igezweho, hamwe n'ikibaho gisize ibara ryera abanyeshure bigiramwo bigaragara yuko batahura cane.

Ikibuga, kinini cane, giteretsemwo imodokari, isize ibara ryirabura; iruhande yayo, hashinze ibiti, vy'ibendera ry'igihugu, c'Uburundi; hirya y'aho, hari izindi modokari, zisize ibara ryera, ziri munsi y'ibiti.

Ivyatsi ikigazi abanyeshure imodoka amapine amabati imiryango amadirisha ibiti vy'amababi yera.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi rifise amabara atukura ayo urwatsi na yera rishinze imbere y'ishure rifise amabati ya kija mbere iruhande yaryo hari irindi ibendera ry'iryo shure.

Uburaro, bw'abanyeshure, bwa kijambere, harimwo ibitanda, biteye igomwe, bikozwe mu mbaho, z'ibiti; hasi naho, hasize agasima, kanyerera cane, gasize ibara ryera; hejuru naho, hari itara ryera, imbere, hari idirisha.

Ibarabara ryubakishijwe amabuye hamwe n'imisenyi biboneka yuko hari nko mw'isoko canke ahandi hantu kanaka imbere hari n'inzu yubatse mu buryo bwa kijambere mu kirere naho hari ibicu vy'imvura.

Ubwiherero, bwa kijambere, busakajwe n'amabati, y'ubururu; imbere yabwo, hakaba hari, ubwatsi, busa n'urwatsi rubisi, ku ruhande, hakaba hari ibivu.

Ibuye ivyuma bishinze ariko urupapuro rwera umuntu afise ikinga ibiti vy'amababi asa n'ubururu inzu impome.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye impuzu zitandukanye n'ibirato bitandukanye, ibi mpome, amatara, imiryango, amadirisha.

Ishure, ryubatswe neza, ryubatswe mu buryo, bwa kijambere; rikaba, ryubakishijwe, amatafari aturiye; hasi naho, hasize isima, ririmwo n'utubara, dutukura; imbere, hakaba hashinze ibiti, vy'amabendera, hakaba harimwo, n'ibendera ry'Uburundi; hakikujwe n'ibiti, birebire, biteye igomwe.

Imodokari ihagaze imbere y'ishure mw'ibarabara ryubakishijwe amabuye ku ruhande hari ibiti vy'ibigazi inyuma hateye ibiti bifise amababi asa neza.

ivyuma birebire n'ibindi bigufiya inzu ivyatsi amabara yera nayirabura ibiti vy'amababi n'urwatsi ibicu.

umusenyi , imodoka , ivyatsi , inzu , amabati, amabara yera ari ku nzu , ibicu vyera , n'ibindi.

Intebe zitonze k'umirongo ishika ine, urubaho rwirabura, imirongo yera iri hejuru y'urubaho, amadirisha amatafari.

Ikibaho kiri mw'ishure ku ruhome rusize ibara ryera, canditseko n'ingwa yera, gisize ibara ryirabura, ibiharuro abanyeshuri bakoresha mu kwiga mu ishuri.

Abanyeshuri benshi, ivyatsi, utubuye dutodoto twegeranije hamwe, inzu amabati, ibicu, ibibiti eka n'ibindi.

Abantu bicaye ku ntebe bafise amakaye bambaye impunzu zera izirabura uruhome banditseko, indome imiryango, amadirisha, amatara.

Uburaro bw'abanyeshure, bwa kijambere, kandi buteye igomwe; imbere muri bwo, hari ibitanda, vy'ivyuma, bisize amabara yirabura; bishashe neza, n'amashuka yera, hamwe n'udusegamutwe, twera.

AAbanyeshure bari mw'ishure bariko bigishwa n'umwarimu yambaye ipantaro y'ubururu hamwe n'ishati ryirabura hamwe n'urubaho rwanditse ko nindwa zera ishure rifise impome nziza zisitse n'amabara atukura ku gice c'umusi.

Amababi ari ku biti binini n'ibindi bitoya amabati yinzu abanyeshure bambaye umwambaro wera amasakoshi mu mugongo, kaburimbo, imodoka.

Imbere y'uburaro bw'abanyeshure biragaragara yuko hariho impuzu zanikiye ku migozi kugira ngo akazuba gashobore kuzica ko zumuke abanyeshure baze babashe kuzambara babe bashajije.

Ishure rya kijambere rifise inkingi zikomeye cane zisizibara ry'ubururu rifise n'ivyuma risizibara ryubururu imbere yaryo hateye ibiti vy'ubujwari munsi yaryo hari n'irindi ishure na ryonyene ryubatse mu buryo bwa kija.

Ibiti vy'amababi asa nurwatsi. Ibendera ryigihugu cu Burundi impome, inzu ,ivyuma ,amabati .Abantu bambaye impuzu zitandukanye.

Isomero rya kijambere ryubatswe n'impome z'amatafari aturiye, risize ibara ryera, rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, indani hakaba hibonekezamwo intebe zikozwe mu mbaho.

Ishure, rya kijambere, ryubakishijwe amatafari, aturiye, risizwemwo n'utubara twera, n'inkengi zera; imbere yaryo, hateye ibiti, hariho ibiti, bimeze neza, biteye igomwe, hamwe n'amashurwe, atotahaye, n'utundi duti, bigaragara ko, twoba ari nk'uduti tw'imyembe, tutarakura.

Umuduga ,ibiyo, Mapine, matafari ,ivyuma ,impome ,abantu ,babiri ,ibiti ,ibicu vyera ,n'izindi zirabura, Imirongo itukura ,niyera

Ishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere n'amatafari aturiye rigeretse incuro zibiri riri mu kibanza kinini, imbere yaryo hariho ikibuga co gukiniramwo kandi hateye n'amashurwe atotahaye.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'inzu ifise impome zisizi baragera imbere yaco hateye utwatsi dutotahaye ku ruhande hari ingazi abantu bacako iyo bariko baraduka.

Inzu y'amabati imirongo yera amadirisha igiti c'amababi asi ni urwati abanyeshuri, kandi yi nzu ni ioiyo kuri niyoimakama.

Ishure riteye igomwe rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, rikaba ririmwo indani imeza zikozwe mu biti, zifise amaguru y'ivyuma hamwe n'intebe zikozwe mu biti, bicarako iyo bariko bariga.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye risize utubara twera n'utw'ubururu imbere yaryo hateye igiti kinini gifise utubabi duto duto dutotaye dusa n'ibara ry'ubwatsi rubisi.

Akayira gasize isima gateyigomwe kubatse mu buryo bwa kijambere gakikujwe n'utwatsi dutotaye n'amashurwe atotaye afise ibara ry'umuhondo.

Urubaho ku yirabura rwanditse ko ibibazo .ibiharuro cumi na gatatu ibiharuro bitatu bitandatu cumi n'indwi cumi imunani cumi na bitandatu n'indome z'ubwoko butandukanye.

Ikibuga, c'umupira w'amaboko, gisize isima, mu buryo bwa kijambere; inyuma, gikikujwe, n'ibiti birebire, bifise amababi, atotahaye; ku ruhande kandi, hateye utwatsi, duteye igomwe.

Ishure rya kijambere ryobakishijwe amatafara aturiye risizwe n'o tubara twera .Imbere yaryo hateye y'igiti kirekire kirisumba imbere yaryo kandi hari amashugwe hakaba n'abana bari bambaye umwambaro w'ishure bariko bataha abandi binjire.

Imbere y'amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise n'imyangu y'ivyuma isi ze ibara ry'ubururu haboneka impene zirabura ziriko zirisha utwatsi tuhateye.

Ishure, ryubakishijwe, amatafari aturiye, ricafyeko, ibendera ry'igihugu, ririmwo amabara, atukura, n'ay'urwatsi, n'ayera; rikikujwe n'ibiti, vy'ibigazi, birebire; ku ruhande, hari n'ikigega c'amazi, gisize ibara ryirabura.

Uruhome rufashe inzu amatafari igiti kiriko amababi asa n'ivyatsi inzu amabati amadirisha imiryango ibicu ivyatsi.

Ikibuga co kuruhukiramwo, abanyeshure bakiniramwo iyo bagiye mu buruhuko, hateyemwo igiti kinini kirekire gifise utubabi dutoduto. Gikikujwe n'amashure afise amabati meza.

Ishure, rizitijwe n'urupangu, rwubakishijwe n'amatafari, y'amabuye; imbere yaryo, hari umwango w'ivyuma, munini, aho binjirira; hakaba, hateye kandi, n'ibiti birebire, bifise utubabi, duto duto, hamwe n'ibindi, bishaka kumera, nk'ibiti vy'ibigazi, hariko n'amashurwe.

Inzu igeretse incuro zibiri amadirisha menshi ivyuma bifashe inzu mabati ibiti ibicu ivu.

Ishure rya kijambere, ryubatswe mu buhinga, bugezweho, risize amabara yera, indani; rifise urubaho, rusize ibara ryirabura; zifise intebe, z'imbaho, hamwe n'ivyuma, abanyeshure bicarako, iyo bariko bariga, mw'ishuri.

Umuntu yifashe ku munwa yambaye umupira wera ukuboko kuri kw'idirisha ivyuma, amadirisha, ibiti biri hanze, ivyatsi, inzu urubaho rwirabura.

Ikibaho gifise ibara risa n'urwatsi rubisi canditseko n'ingwa yera, icigwa c'ibiharuro kiri ku ruhome rusize ibara ryera, hejuru n'aho hakaba hari itara.

Ishuri mbere muriryo hari mw 'intebe zikozwe mu biti, kandi risize ibara ryera ,indani hakaba hari imeza ikozwe mu biti ,ku rubaho na go nurubaho gwirabura ,hasi yago hari igisaho kinini gisizwe ibara ry'ubururu, bigaragara ko babikamwo ibikoresho.

Ishure riri mw'intebe zubakishijwe ibiti n'amatafari aturiye risize amabara yera bigaragara yuko ata munyeshuri n'umwe yarariyo bari basohotse batashe mu mihana iwabo.

Umukinyi yambaye umwambaro wo gukina ari mbere y'ishure ryubase neza ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo hariho amabendera iryouburundi n'iryo ubumubwabarundi.

Amashure, ya kijambere, yubakishijwe amatafari, aturiye, n'imyango y'ivyuma, isize ibara ry'ubururu; ku ruhande, hateye igiti c'umwembe, kirekire; imbere y'ayo mashure naho, hari ubwatsi budatotahaye.

Ishure ritarimwo abanyeshure rigaragara ririmwo intebe zikoreshejwe ibiti n'ivyumba bisize ibara ryirabura indani mw'iryo somero harimwo amatara rikaba rifise n'amadirisha asize ibara ryera.

Amashure bigaragara yuko igicu c'imvura hejuru imvura yari igomba irwe hamwe n'ibicu bikenya bisa n'ubururu, hasi hari amashure asize ibara ryera afise n'amadirisha, imbere yayo hateye utwatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima hasi iruhande hariho abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure ufise amashati yera imbere hubatse amashure y'amatafari aturiye hamwe n'amabati ya kijambere.

Ishure rifise imiryango isa n'ubururu ine, rifise impome zera zubatse neza mu buryo bwa kijambere, risize n'isima hasi. Rifise n'amatara yera.

Icapa ry'ishure, candikishije amabara, asa n'ubururu, hamwe n'ayirabura, kiranga iryo shure, iryo ari ryo; kiri ku ruhome, rusize isima n'ibara ryera; hejuru hari amadirisha y'ibiyo, n'ivyuma vyirabura.

Ishure, rya kijambere, ryubakishijwe, mu matafari aturiye, risizwe utubara twera, imbere yaryo, hateye ibiti, bitotahaye, birebire, na bito bito; hari n'utwatsi, duteye igomwe; imbere yaryo, hari umushinge, wubakishijwe, amabuye.

Abanyeshure bari mwishure bambaye umwambaro w'ishure bashajije umwambaro w'ubururu n'uwera imbere yabo hari w'umwarimu ariko arabigisha inyuma y'ewe hari kibaho cirabura ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafar aturiye risizwe irangi ryera n'amadirisha y'ivyuma.

Ububiko bw'ibitabu mu bubiko hasize amabara y'ubururu harimwo ibitabu binini binini na bitobito mwubwo bubiko hari oikibaho gisize ibara ryirabura amatara hasi na ho hasize isima.

Abanyeshure, bicaye ku ntebe, amadirisha, ivyuma, ibiti, umwigisha, ari imbere yabo, isima, uruhome rwera, n'urundi rwirabura.

Uburaro bw'abanyeshure buteye igomwe kandi bushagije hasi hasize isima bukaba bukozwe mu biti burimwo imatera bukaba bushashe neza kugira ngo abanyeshure baryame ataco binona.

Igiti kinini, giteye ku kayira, gitotaye, gifise utubabi duto duto; hasi naho, hasize isima, imbere yaco, hari n'ikindi, kiri mu kibuga, biboneka ko, ari ikibuga, abanyeshure, baba bakiniramwo, iyo hari, nko mu karuhuko.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ,ibirato, impunzu ,zitukura, ibicu ibiti ,ibivu biri hasi, inzu.

Inzu zisize amabara yera, amatafari, amabati atukura. Abantu bambaye impuzu zera n'izirabura bari mw'ihiganwa ryo gusiganwa.

Abanyeshure batonze kw'ishure bambaye umwambaro w'ishure mwiza w'ibara ryera n'ibara ry'ubururu bariguca kw'ibarabara ry’ibivu, bakikujwe n'ivyatsi hamwe n'ibiti n'ikirere ciza.

Indani mw'isomero, hariyo intebe zikoreshejwe n'imbaho z'ibiti, iryo somero rifise impome zisize ibara ryera, n'ibibaho vyirabura vyandikisijweko n'ingwa.

Ishure ryisumbuye, ryubatse mu buryo bwa kijambere, risizwe ibara ryera, ikirere kimeze neza; imbere yaryo, hateye ibiti birebire, biri mu bwoko bw'ubujwari.

Abanyeshure bato bato, biraboneka yuko bakiri abana cane bafise imyaka mike, bari mu kibuga c'ugukiniramo, bariko bakina bidagadura bakikujwe n'ibiti birebire bitotaye.

Ishure rya kija mbere rizitijwe n'impome z'amatafari aturiye, ariko, kandi ugerageje kuraba nta mwango wo ku rugo uriho hanze na ho hateye utwazi.

Mu buraro, bw'ishure ryisumbuye, hariyo ibitanda, abanyeshure baryamako; bikoze neza, mu buryo bwa kijambere, n'amatara abamurikira.

Ikibanza kiri mbere y'ishure ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari atukura mu buryo bwa kijambere kandi rirageretse rifise n'amabati meza ico kibanza nico gukiniramo umupira w'amaboko.

Hanze imbere yamashure murugo hateye utwatsi twiza ibiti binini, bifise amababi matomato hari ibizunguzungu, bituma abantu bugama akazuba iyo bari muburuhuko.

Ikibaho gisiz'ibara ryirabura, canditse n'ingwa zera, bagikoresha mw'ishure, iyo bariko barigisha ibiharuro n'ibindi vyigwa bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura, umuntu ari mbere yambaye impuzu zera n'izirabura. Amadirisha, amatara.

Ikirere kimeze neza gifise ibicu vyera ni vy`ubururu hasi hubatse amashuri n'amatafari aturiye akikijwe n'utwatsi n'amabarabara acamwo imodokari.

Ishure rya kijambere, hasi hasizisima hejuru hari amabati agezweho, y'ivyuma akinga imvura yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishuri ry'isumbuye ryubatswe n'inzu zigeretse zakororuhore ku ruhande hateye amashurwe asa n'umuhondo n'ibiti birebire bifise amababi ateye igomwe

Abanyeshure bambaye umwambaro mwiza w’ibara ryera niry'umuhondo bari guca musi y’ishure ryiza rigeretse ryubakishijwe amatafari atuyuriye.

Abantu babiri bariko baca kw'isima impome zera inzu uruhome rusize ibara ryera rwubakishije amabuye.

Ishure ririmwo intebe z'ibiti, ibibaho vyirabura bisize neza, rifise impome zisize ibara ryera, ririmwo n'amatara.

Abanyeshure bambaye umwambaro wera n'uwirabura bahagaze imbere y'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye risize isima hasi rifise inkingi z'ivyuma.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye risize ibara ryera, risakajwe n'amabati ya kijambere, imbere yaryo hari ikibanza co gukiniramwo.

Umunyeshuri yambaye iniforume yera niyirabura .amabuyi umusenyi ivyatsi vyera ibiti amabati ibicu vyera eka n'ibindi.

Abanyeshuri bambaye umwambaro uteye igomwe bari mw'isomero ry'ubatse neza risize akabara keza ririmwo n'amatara umwarimu ariko aragerageza ku bigisha yongera anabatahuza.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye risize n'amabara yera nayubururu rifise imyango n'amadirisha y'ivyuma risakajwe amabati ya kijambere, imbere yaryo hari abanyeshure babiri.

Abantu benshi, kandi cane, bari hamwe, batonze, bambaye amapantaro yirabura; ubiravye neza, ni abanyeshure, bari imbere y'amashure barindiriye kwinjira.

Ishure ririmwo umuzungu yambaye umupira utukura. Imbere y'imeza yera ariko asigurira abanyeshure bigaragara ko bakuze.

Ikibanza co kuryamamwo, harimwo ibitanda vy'ivyuma biteye igomwe, impome z'ico kibanza zisize ibara ryera ,ekambere indani hariyo imeza n'intebe vy'ukwicarako.

Ibendera riri mu kibanza giteyemwo amashurwe, n'utwatsi dusa neza cane duteye igomwe; imbere haca akayira, kameze neza, kubatswe mu buryo bwa kijambere.

Abanyeshure, bari mw'isomero, bariko bariga; basigurirwa n'umwe mu banyeshure, canke umwarimu, yambaye umupira wirabura; na bo, bakaba bicaye ku ntebe zitukura.

Imodoka zihagaze mw'ibarabara ry'ibivu ridasize ikaburimbi, haruhande hateye ibiti birebire cane, haboneka ikirere kimeze neza c'ibicu vy'imvura, biboneka yuko imvura yarigomba igwe.

Abanyeshuri batatu bafise amasakoshi mu mugongo ibiti vy'amatara biriko insinga ibiti vy'amababi abenje inzu.

Ikibanza giteye igomwe kirimwo utwatsi dutotaye hamwe n'imbogaboka harimwo igiti kimwe gikikijwe n'inzu zisakaje amabati atukura.

Imyambaro yandikiye hanze ku migozi musi y'ubwugamo busakajwe amabati ya kija mbere bufise n'inkingi z'ivyuma imbere y'uburaro bwubakishijwe amatafari aturiye.

Isomero ryubatswe muburyo bwa kijambere ariko riracafuye , kumyango hariko umucafu, rifis'amadirisha y'ivyuma n'inkingi zirishigikiye kugirango ntirigurugwe n'umuyaga.

Abanyeshure batonze umurongo bambaye neza bashajije umwambaro w'ishure utukura, bari kw'ibendera, barindiriye kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu.

Ikibanza giteye igomwe, bigaragara yuko ari nka gashamba karimwo ivyatsi biremvye hamwe n'uduti, inyuma yavyo hazitijwe urugo rw'amatafari aturiye, kandi hari n'amazu meza ateye igomwe.

Ishure rya kijambere, ryubatswe n'amatafari aturiye, rigeretse rimwe, rikikujwe n'udushurwe dutotahaye, hamwe n'igiti kirekire.

Inzu irimwo ibitabo biri mukabati k'ivyuma, gasize ibara ry'ubururu, urubaho rw'imbaho ruriko impapuro zera.

Ishure rya kijambere, rigizwe n'inyubakwa zigeretse, hejuru har'ikirere k'igicu cera n'ic'ubururu, hasi hasize isima.

Ingazi bifashisha mu kuduga iyo baduze kwiga hejuru hari n'abanyeshure bambaye umwambaro uteyigomwe w'ibara ryera n'iryo umuhondo.

Mw'ishure harimwo abanyeshure bambaye neza, bafise amakaramu mu ntoke n'impapuro bandikirako, amasakoshi ari hasi batwariramwo amakaye yo kw'ishure kugirango bige neza.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera n'ubusa n'ubururu, barahagaze biboneka yuko bariko bakurikira umwarimu abaha insiguro c'icigwa bariko biga mwuwo mwanya.

Ubwiherero bwubatse mu buryo bwa kijambere n'amatafari aturiye, inyuma yabwo haboneka ko hari amabomba wikoresha Iyuvuye kwiherera mu gukaraba.

Ishure ririmwo intebe z'ibiti zikozwe neza ariko, hamwe n'ikibaho cirabura, izo ntebe ukuntu zitondetse zitondetswe mu buryo bucuritse, ntiziraba ikibaho ariko ziraba inyuma.

Ishure hasi hacafuye cane ariko hari nagasima umufurege uca mw'amazi n'igiti cikigazi giteye imbere yaryo ryubakishijwe amatafari aturi rifuse n'amadirisha y'ubururu .

Ikirere gisa neza, kirimwo ibicu vyera n'ivy'ubururu; hari kw'ishure ryubatse neza, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise n'ikibanza co gukiniramwo.

Abanyeshure bari mw'isomero, uko bigaragara aho bari harakanye kuko bambaye imipira y'imbeho, hasi hasize isima, hejuru n'aho iryo shure ryaho rifise amabati ya kijambere.

Amashure yisumbuye yubatse mu buryo bwa kijambere n'amatafari aturiye mu kirere naho hari bicu vyera n'ibisa n'ubururu imbere y'ayo mashure hateye ibiti n'inyuma yayo hari ibindi bifise n'utubabi duto duto.

Umwarimu ariko asigurira abanyeshure biwe icigwa kiryoshe, hirya hateye ibiti imbere hari ishure risize ibara ry'ubururu ku nkingi.

Abanyeshuri bambaye impuzu zitandukanye izirabura izitukura zisa n'ubururu izera intebe z'ubwoko butandukanye ndende ngufi amadirisha n'uruhome n'imiryango.

Abanyeshure bari mu isomero bariko bariga risize ibara ry'irabura n'amadirisha asize iryera barambaye neza.

Ishure bo mwishure ryisumbuye bagiye gutembera mu murima w'ibitoke n'utwatsi ku ruhande, bagiye kuraba ibimera bihweze uko bimeze.

Umunyeshure yambaye iniforume niyera, imodoka , ndabona inzu, Mwibarabara umunyeshure yambaye ibirato. nimodoka zishika kurizitanu.

Urubaho banditse ivyanevyera intebe nyinshi stons ku mirongo impome j'amatafayi mirongo yera n'iyindi.

Abanyeshure, ibirato, umumenyeshamakuru, umwambaro w'ishure, inzu isize amarangi yera, ibiti, amabati.

Ikibanza c'ubwiherero, imbere y'aho hateye ivyatsi, bisa neza, hari n'amabomba bakoresha mu kwiyuhagira ku minwe, iyo bavuye mu bwiherero kwihagarika.

Abanyeshuri bambaye umwambaro utukura bafise n'amakaye mu minwe barafatanye bariko barinezereza uko bigagaragara vyonashika bakaba bariko barasenga.

ishure rya kijambere rigeretse kabiri rifise n'amabati yera n'inkengi zigiye zisize ibara ryera. Imbere hari ikibuga c'ukwidagaduriramwo

Ikibuga giteyemwo utwatsi dutotahaye harimwo n'ibiti bimeze neza kandi binini binini imbere yaryo hari n'amashure yubatswe neza mu buryo bwa kijambere.

Ishure rya kijambere rifise impome zisize ibara ryera n'intebe zisize amabara agiy'atandukanye zifise ibiti n'ivyuma hasi harutuyira dushagije dutey' igomwe

Ibendera zibiri, ibirato ,abanyeshure batonze, iniforome, ibiti, ivyatsi, umusenyi ,amabati.

Ishure ririmw intebe z'ibiti imbere yazo hari ikibaho cirabura impome z'iryo shure zisize ibara ryera musi hariho agasanduku gasize ibara ry'ubururu ,hasi hasizisima.

Ikaye yanditse ko indome nyinshi amatara ariko araka itsinga muntu yambaye impunzu zera z'ivyuma ameza.

Abanyeshuri, isakoshi, uruhome, ibicu, ibiti, ibitoke, umugore.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bari mu isomero bariko biga bafise n'amamashine nyabwongo. Mwishure ryubakishijwe amatafara turiye impome zisize ibara ryera.

Abantu muri bo harimwo abazungu n'abirabure bambaye impuzu zirabura bari mu kibanza gifise impome zisize ibara ry'urwazi.

Abanyeshure bari hamwe, kandi ni benshi bambaye imyambaro igiye itandukanye bariko bariga ubuhinga uko biboneka ni bijanye n'amatara umuyaga nkuba.

Agasandugu kakozwe mu mbaho z'ibiti, kanditse ko n'ukuvugana agasandugu bakoresha mu gushikiriza ivyyumviro vyabo kamanitse ku ruhome rusitse agasima musi hamwe n'ibara ryera hejuru.

Abantu bari bafise ivyuma intsinga mu maboko amabati ivyuma i miryango ibiti ikaniia.

Umurima, uteye igomwe, uteyemwo ibiharage, urimwo n'ibigori; ku ruhande, hakikujwe n'urugo, rw'amatafari aturiye; hateye n'ibiti, birebire, bitotahaye; hejuru, hari ikirere ciza, biboneka y’uko, ata mvura igomba igwe.

Ububiko bw'ibitabo abanyeshuri bajamwo iyo bakeneye gusoma harimwo ibitabo bitukura ibisa n'urwatsi ibisa n'ibara ry'umuhondo bibitse mu bubiko bwubakishijwe imbaho ku ruhande kandi hari intebe n'amameza vyubatswe mu buryo bwa k'ijyambere.

Abanyeshure, biga ivy'ubuhinga, bari mw'ishure, bariko babaza, ishure rya kaminuza, rigizwe n'intebe, zikozwe mu biti, hamwe n'amameza, akozwe mu biti; hariyo ibikoresho, vyinshi, bigiye bitandukanye, bakoresha; bambaye n'umwambaro.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga umwarimu wabo yari mbere ariko arabigisha yambaye ishati yirabura ku rubaho rwera rwanditseko n'ingwa yirabura ku ruhome rw'urwatsi rubisi.

Ibiti binini binini n'ibindi bitoya ivyatsi bisa n'urwatsi imirongo yera n'iyirabura inzu amabati atukura nayandi atukura.

Akayira gacamwo abanyeshure iyo bakeneye kwinjira imbere mu mashure yabo, abanyeshure bariko baragacamwo bafise ibitabo mu minwe n'abarimu babo, hari n'abambaye imipira yera.

Ivyuma, amabati, imiryango, ivyatsi bisa n'urwatsi, imirongo yera ivyuma bikitse, ibicu.

Abanyeshuri bariko bakina mu kibuga c'umupira, bariko bakina umupira w'amaguru bambaye imyambaro y'imigwi, hari uwambaye umwambaro ufise amabara y'ubururu nay'atukura, imbere y'ishuri ryubakishijwe amatafari aturiye.

Abanyeshuri biga ivy'ubuhinga mu mashuri ya kaminuza bambaye umwambaro w'ubururu bariko basatura ivyuma bari muihinguriro ryubakishijwe amatafari y'isima ntiworaba birateye igomwe.

Ububiko bw'ibitabo bwiza buteye igomwe harimo ibitabo bito bito binini binini ibisize amabara atukura ayu rwatsi na y'ubururu, imbere kandi harimwo n'akayira hasi hasize isima hejuru naho hasize ibara ryera harimwo n'amatara.

Ishure, risharije, risa neza, riteye igomwe, ryubakishijwe n'amatafari, aturiye; imbere yaryo, hari hateye, amashurwe, hari n'utwatsi, dutoto, turemvye; hejuru naho, hari igicu cera, n'igisa n'ubururu; hasi, ku ruhande y'iryo shure, hateye ibiti, birebere, bitotahaye.

Abanyeshure biga ivyo guteka bari mu gikoni bashajije bambaye neza bafise imbugita bafise n'ibikoresho bigiye bitandukanye bijanye no guteka muvyo bateka harimwo n'amatumati bakaba bambaye impuzu zera.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo hari amashugwe atotahaye n'ibiti birebire bifise utubabi duto duto rifise kandi n'amabati agezweho.

Umwango ukozwe mu biti mu mbaho uri ku gihome giteye igomwe gifise amabara yera n'ayirabura bigaragara yuko ari nzu yubatse mu buryo bwa kijambere.

Ivyuma bihagaze amabati amabuya vyatsi amadirisha imiryango amashurwe imiserege n'ibindi.

Abantu ,bicaye ,ku ntebe ,bariko barasoma ibitabo, madirisha, ivyuma ,ubwuma bubitse ibitabo, vy'amabara atandukanye ,Isima.

Icapa ,canditseko mu rurimi rw'igifaransa, ko ari ishure rya kaminuza ry'ibiyaga bigari ,hasi naho ateye iruhande y'ico capa utwatsi bigaragara kwa rutwimejeje.

Ikibuga, c'umupira w'amaboko, kiri ahantu, hateye igomwe; hateye utwatsi dutotahaye, gikikujwe n'urugo, rusize ibara ryera; hejuru naho, hakaba hari ibicu, vyera n'ivy'ubururu.

Imashini nyabwonko iteretse ku meza isize ibara ryera. Icometse ku rutsinga indani muri yo hariyo inyandiko biboneka yuko ari umunyeshuri y'ari ari ko ayigiramo.

Amatafari umuntu yamba impuzu zubururu n'izindi zirabura n'ibirato vyirabura madirisha ariko ivyuma impome matara yibiti vyera.

Ikibanza co kubikamwo ibitabu harimwo bito bito binini binini hariyo n'intebe z'ibiti n'imeza z'ibiti zisize ibara ry'umuhondo harashajije, kandi hasa neza rwose.

Amashuri ateyeikomwe cane kanihoraba inyuma yaryo hateye ibiti birebire vy'ibigatsi hakaba hateye n'ibitoke imbere yaryo naho hateye udushurwe dutotahaye n'utwatsi dutotahaye kugirango tuhabeze.

Ishure rya kijambere ririmwo intebe za kijambere zirabura zifise amaguru y'ivyuma ku ruhande hari n'ibikoresho bakoresha mu kuvugiramwo kugirango amajwi yabo ashobore gushika kure hari n'abantu bari muri ryo bambaye umwambaro wirabura n'uwera.

Abantu, bambaye, impuzo ,zitandukanye ,izera ,izisan'ubururu ,izirabura ,icuma gihagaze ,bariko barabiramwo ,ibiti ,ivyuma

Abanyeshure, bari mw'ishure, mw'ishure rijanye, n'ubuhinga; hari harimwo, imashini nyabwonko, bari bambaye, umwambaro w'ishure, usa n'ubururu; abarezi babo nabo, bari bambaye, amashati yera.

Abanyeshuri n'abarezi hamwe n'abavyeyi babo bari mu mubonano bigaragara yuko boba bari nko mu nama bari bambaye neza bashajije bicaye ku ntebe zikozwe mu biti hamwe n'izindi zikozwe mu biti n'ivyuma.

Umunyeshure, ariko acapa akoresheje i karamu muri ngendanwa yiwe abirabira mu mashine nyabwonko iteretse ku meza ikozwe mu biti i ruhande hari uwundi umunyeshure yambaye umupira wera.

Ishure rya kijambere rifise amadirisha y'ibiyo, afise n'ivyuma bisize ibara ryera, hasi hari isima inyerera cane, imbere naho hari uruhome rumanitseko impapuro.

Inzu ifise idirisha ry'ivyuma bisize ibara ry'ubururu, n'isima hasi isize ibara ritukura yubatse neza kand'isa neza.

Inzu Yera, ndabona Igazo, Ibiti, amashurwe, ama Esikariye, Amabati, Amadirisha, Uruhome rwera, Inzu bakiriko barubaka.

Ishure, ririmwo Umunyeshure ariko ariga, asoma kumpapuro zera, yicaye kuntebe zirabura, ririmwo Amatara yaka, umuco wera.

Isomero ryubatse neza rifise impome zisize ibara ryera harimwo ikibaho c'anditseko n'ingwa harimwo n'intebe, ameza.

Inzu yubakishijwe amabuye n'isima, amatafari aturiye, n'ivyuma bisize amabara yirabura, imyango isize ibara ryera.

Abanyeshure bari mw'isomero rya kaminuza, bambaye impuzu zera z'ikiganga, bafise rugagamisha, bariko barihweza ibintu bigiye bitandukanye.

Ivyatsi amabati ivyomavyishi ibiti vy'amabara yera imiryango yera inzira ibiti binini n'ibindi bitobito ibicu vyirabura n'ibindi vyera.

Mw'ishure hariyo ikibaho n'umwarimu afise imashine mu ntoke yo gukoresha kwandika urutsinga ruca hasi, ishure ryubakishijwe impome z'amatafari aturiye.

Kaminuza, imbere y'ayo hari imodokari n'uduti duteye igomwe. Yubatswe mu buryo bwa kijambere, irageretse. Isize amabara y'ubururu, ayatukura, nay'umuhondo.

Abanyeshure bambaye umwambaro wera n'ibibaranga mw'izosi, bicaye ku ntebe zitukura, bari mu mashure arimwo n'abandi benshi bagiye batandukanye nk'abarezi babo.

Ibitoke, ibigazi, ibiti ibigore biteye isima impome n'amadirisha vyirabura ivyandiko.

Imodokari zihagaze imbere y'inzu ndende, isize amabara yera n'ay'ubururu, ibarabara ry'ibivu ridasize ikaburimbi, n'umuntu muremure yambaye neza.

Uburaro bw'abanyeshure, bwubatswe neza, busize ibara ryera, burimwo ibitanda bisize amabara yirabura, bushashe neza; biraboneka ko ari ikibanza ciza co kuruhukiramwo.

Umunyeshure yambaye neza impuzu z'abaganga zera hamwe n'agafukamunwa kera. Afise ikintu cirabura mu minwe ari munsi y'imashini ukuboko kw'iwe niyo yagushize.

Abanyeshure bari mw'ishure ryubatse neza. Ririmwo amatara yaka yera impome zisize akarangi gasa neza n'ikibaho gisize ibara ry'urwatsi indani harimwo n'amamashini.

Imashini nyabwonko ziteretse ku meza yera, imbere yazo hari intebe zirabura ziri indani mw'isomero ryubatse neza, impome zisize amabara yera harimwo n'amatara.

Ishurwe rinini cane, rifise amababi ameze nk'aybitoke riteye hanze mu rugo, imbere y'amashure yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe n'amabati ya kijambere.

Ishure rya kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye, imbere yaryo hari utwatsi dutotahaye n'utubarabara tw'ikaburimbi turimwo abantu.

Ibiti vy'amababi asa nurwatsi ivyamwa umuntu yambaye impuzu zera impome inzu ibicu vyirabura n'ibindi yera n'imisozi itandukanye.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango, bariko bakina mu kibuga c'ishure umupira w'amaguru. Imbere y'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye n'imyango isize ibara ry'ubururu.

Abanyeshure bambaye neza bari mu kibanza cububiko vy'ibitabu bifise amabara agiye atandukanye ubwo bubiko bufise impome zisize akabara keza.

Ishure rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'ivyuma bisize ibara ryirabura, imbere yaryo hari udushurwe dutukura n'utundi dusa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza c'ubushakashatsi, bateyemwo ibiterwa, kugira ngo bashobore kuvyiga; hariyo n'umuntu, yambaye nk'abaganga, impuzu zera, n'agakofero kera.

Umurima w'amashurwe urimwo utwatsi twiza, imbere y'inzu yubatse neza. Inyuma hateye ibitoke bikikijwe n'ibindi biti n'ikirere gisa neza.

Umwarimu, yariko yigisha abanyeshure, abigisha imashine, afise ikaramu mu ntoke, n'impapuro mu minwe; umunyeshure nawe, yari ariko aramuraba, amwumviriza neza, kugira ngo atahure.

Ishure ririmwo intebe zirabura z'ivyuma n'imeza zimeze neza za kijambere , ibibaho vyanditseko indome z'amabara y'urwatsi , y'umuhondo n'ayatukura.

Inzu ya kijambere, yubakishijwe ibikoresho bigezweho, ifise imyango itukura, n'impome zisize ibara ryera n'iryirabura, mu gice co munsi.

Abantu bicaye ku ntebe b'imishatsi itandukanye, migufi niyindi miremire, impuzu z'amabara atandukanye, izitukura, izera, n'izirabura, uruhome rwera.

Ishure bigaragara ko ari kaminuza, rikikujwe n'ibiti vyiza bivyibushe binini binini bifise n'amababi atotahaye, hasi hateye utwatsi turemvye.

Imashine nyabwonko iri ku meza yibaragera imbere yayo hari udutabu n'amakaye hamwe n'amakaramu.

Abanyeshure, bicaye mu mashure yabo, bafise, imashini nyabwonko, ziteretse kumeza, zubakishijwe ibiti, n'ivyuma; bari mw'isomero, ryubatswe mu buryo bwa kijambere.

Abanyeshure bari mw' ishure ryubatse neza mu buryo bwa kijambere, impome zaryo zisize ibara ryera harimo indani n'amatara ,ku ruhande haba hariho n'utumeza bandikirako.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko bigishwa n'umwarimu, yambaye neza ari k'urubaho, bicaye kuntebe nziza, ishure ryubatswe neza rifise impome zera zisize ibara ryiza.

Ishure riteye igomwe, imbere yaryo hari imodokari, ryubakishijwe n'amatafari aturiye, rifise inkingi zisize ibara ryera, imbere yaryo kandi hari igiti.

Ishure ryubatswe neza mu buryo bwa kijambere, kuriryo hariko icapa kiranga yuko rijanye nivy'ukwiga indimi n'imyitwarire y'abantu.

Kaminuza yubatse neza isize ibara ryera imbere yayo hateye amashurwe n'utwatsi duteye igomwe, hari ingazi bifashisha mu kuduga canke mu kumanuka.